Ame xexlẽme aɖewo le eŋu me le ati ɖe gɔme le egbe me. Atiglinyi eve le egbea me, atiglinyi ɖeka le eŋua be megbe eye ɖeka le ŋua ŋgɔ.

nyɔŋua ɖe ɖó avɔ si eye wo mlɔnyi ɖe avɔwo domi avɔɖowo nye kete kple avɔ ŋtɔ nyɔŋuɔ edó awu pink

Ŋutsuvi ɖevi dzaaɖe le anyimlɔƒe dzefem abe eʋuvi kple eʋugã wóle eŋukume nɛ eye eƒe ɖa edzidzi eɖe le ŋkume nɛ emlɔanyi ɖe anyigba

Ŋutsu aɖe ebɔbɔ ɖe afi ɖe eye wo le nane ɖe asi ɖeka. Ɖevi aɖewo wo le egbɔ ɖevia ɖo wo bɔbɔ ɖe anyigba me eye ɖewo le atsitrenu.

Nyɔnu aɖewo kple ŋutsu kple ɖeviwo wole afi ɖe eye wode gagba kple tsikubakiti ɖe wo ɖokuiwo gbɔ. Wole etsi kum ɖe me

Eŋu eve ɖewo kpɔ afɔku le emɔ ƒe domedome. Eŋua ɖeka le ʋe ɖe, ɖeka le dzɛ ɖe. Eŋu ʋi ɖeka le emɔ ƒe domedome ɖaa. Ŋutsu aɖe tɔ ɖe eŋua ɖeka ƒe ŋgɔ.

Nyɔnu evea ɖe kple ɖevi woame etɔ̃ ɖe wotɔ ɖe amidraƒe. Eŋu ɖe le woƒe megbe. Eŋua ɖeka le ʋee ɖe eye ɖeka ele green.

ŋuɖuɖu le agba me wɔtsɛ woku atadi ɖe dzi makroni kple sabala éle edzi salad kpakple abladzo tɔtoe éle edzi elã le edzi kple koklozi

awusatɔwo wóle wó awusatɔwo be gbedolaxɔ gbɔ amaɖewo le xɔ dzí amaɖewo le anyigbã me eʋuwo wɔmetɔ̃ ele exɔ ƒe ŋgɔ atsi soeaɖe le exɔa ŋtsi

Dɔwɔla wɔme etɔ̃ aɖewo le teƒe aɖe. Wɔme etɔ̃ woɖo edɔwɔkuku ʋi eye wodo awu awu aŋtsiɖiɖi ƒe amakpa. Wodo asiwui.

Aɖɔkitatɔ ɖewo kple nyɔnu habɔbɔ ɖewo wotɔ ɖe agbadɔ ɖe gome eye card yɛlo yike nye agbalẽvi yɛlo ɖe le akplɔ̃dzi nawo. Ameawo, nyɔnuawo le evi ɖe abɔ ta.

Ɖevi sue aɖewo le sukuxɔ me eye ɖetugbi vi di aɖe nɔ anyi ɖe wo dome. Ŋutsu aɖe do awu dzi eye kuku le ta nɛ wo le emɔnu.

Dzumeviaɖewo le atsi ɖe ɖeasi eye wó ŋlɔŋu ɖe edzi amegeɖe le ɖe asi eye woɖó kuku dzĩ wodó awu yibɔ eye wóle edzutoƒo

Dɔwɔla ve ɖe le edzo kaligbe dɔ wɔmƒe eye wole ŋgo ɖe me nugoa le orange, wodo awu blu eye wodo kuku ʋi. Ati ɖe le wobe ŋgɔ.

ame gbɔsusumeaɖe wo tófli abe wóyi wóle egbeme ene wóle eŋu gele ɖe asi amaɖewo le bag kple blaŋket atsigãɖewo le wóbe ŋgɔgbe

Nyɔnuvi ɖetugbivi ame eve wonɔ anyi esɔ dzi eye ɖeka kplɔ wo yome ɖo. Ŋutsuvi aɖe hã le esɔ ɖe asi ekame eye wodo awu ʋi kple nik yibɔ.

nyɔnu aɖe tɔɖe ɖeviaɖe ƒe megbe ɖevia dó awu ɣi ɖe edzi me eye nikavi yibɔ ɖe anyime ŋutsu wɔmetɔ̃ tɔɖe wóƒe ŋkume

Nyɔnu dzetugbe aɖe nɔ anyi ɖe zikpui dzi eyey woda afɔ ɖe afɔ dzdi. Eko asi wɔme eve da ɖe kusi eve aɖe dzi. Nuɖuɖuwo le eƒe megbe.

Edɔwɔlawo le exɔ aɖe tame. Ame ene wobɔbɔ ɖe anyi ame eve le atitrenu ame ɖeka hã etso ebu tsɔ anyi. Woɖo edɔwɔlawo ƒe kuku.

Edɔwɔla aɖewo le er exɔ aɖe ƒe ŋgɔgbe eye woɖo dɔwɔlawo ƒe kuku ʋi. Ame akpa gaŋtɔ do awu griŋ. Nyɔnua ɖeka do oriŋdzi.

Amewo le gakpɔ me epolisitɔwo do awu yibɔ wole xɔ ƒe dome dome, amea ɖeka lé exa ɖe asi abe nu kplɔm ene.

Ɖevi ene aɖewo le etsi aɖe me le tɔto. Wo bɔbɔ le etsia me. Wokɔ tsikutsesi ɖe asi. Ɖeka bɔbɔ eɖo kuku ɖe ta.

Nyɔnu dzi aɖe tɔ ɖe exɔ ɖe ŋtsi. Ɖevi sue aɖewo ƒoxlae eye eɖewo le yiƒe asi ɖe asi. Woŋlɔ nu ɖe xɔ ŋtsi.

Ame aɖewo le edɔwɔƒe abe amiɖeƒe. Wo le edɔwɔnu geɖe ɖe asi. Amea ɖeka le anyinɔƒe wo le gakpo ɖe asi. Edo asiwui kpakple kuku ʋi. Yevu ɖeka hã ebɔbɔ ɖe ekɔme.

Ɖetugbivi sue aɖewo le habɔbɔ aɖe me eye wota avɔ ɖe akɔta. Dzonu le kɔtome na wo wolé agba ɖe ta eye wodo afɔkpa.

Ɖekadze aɖe nɔ anyi ɖe nugo dzi eye edzo be agba le egbɔ. Bentsi ɖe le egbɔ eye dɔwɔnuwo le edzi. Ame aɖe ɖo wo asi ɖe kplɔ di le yiƒe megbe.

Ɖekadze kpakple ɖetugbui wole exɔ aɖe me, wonye ame woame atɔ̃. Ɖekadzea ɖeka nɔ anyi ɖe keke me eye wole nane ɖe asi. Ame ɖeka le megbe.

Exɔ aɖe mu eye atiwo le anyigba za, eka yibɔ aɖewo le wo domee eye avɔvu ɔrɛndzi ɖe le atiawo dome, eneti le exɔ godo.

Ɖetugbivi aɖe le dzodoƒe eye wolé nane ɖe asi. Edo awu griŋ ɖe dziƒo eye oriŋdzi le anyigba me. Er nuɖanu le eƒe …

Dzo bi eŋu eŋuwo gbɔsusu me aɖewo fia. Agbadɔ ɖe hã fia atsi ɖe le teƒea. Ame aɖewo le ŋumɔdodo dzi. Eŋu aɖe hã paki ɖe emɔ dzi.

Exɔtula ve aɖe exɔ tum. Ame ɖeka le ekpe ɖe asi eye ɖeka le kotoku ɖe asi. Woɖo edɔwɔla be kuku.

Exɔ ɖe me abe amedzrodzeƒe xɔme. Zikpuiwo le exɔ me. Ati ɖe le eglia ŋtsi. Kaɖigbɛ le akplɔvi yi ŋtsi eye agbale ɖe wo le akplɔ senta table egɔme.

Ŋutsu ame tsitsi eve ɖe ele stɔ vi ɖe me abe eɖakpaƒe. Ŋutsua ɖeka nɔ anyi ɖe zikpui me eye avɔ ʋi tso kɔtome nɛ. Tsitsi ɖeka ko egawɔnu mashini eye.

Ɖetugbi eve aɖewo ta avɔ eye wodo awu ɖe edzi, wobble taku yibɔ eye wotɔ ɖe enuɖuɖuwo gbɔ abe aŋtsi, akɔɖu, atadi, kple atɔtɔ.

Elaklēwo le egbe me elakle ɖe abe dzata kple dzata be viwó ela ɖeka dze anyi ɖe anyigba eye dzataviwo le ela ɖe dzí

Ɖevi sue aɖewo wonɔanyi ɖe exɔ ɖe ŋutsi. Ɖeviawo ƒe be awuwo ƒoɖi eye eɖewo nɔ anyi ɖe atia ɖe dzi, le exɔ godo.